Uummama jechuun wantoota uummamaan naannoo keenyatti argaman jechuu yemmuu ta'u, naannoo jechuun immoo wantoota lubbu qabeeyyii ta'an kan of keessatti qabatudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti itti fayyadamu dha. Innis dalagaa isaa salphifachuuf meeshaalee hojiif mana keessatti dhalli namaa itti fayyadamu meeshaalee manaa jenna. Isaanis akaakuuwwan hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni yoo ilaalle....

Meeshaalee manna fi waajjiraalee. Meeshaalee manna jechuun meehaalee dhali nama mana keessatti itti tajaajilammuu yookaan immoo dhimaa itti ba'uu yommuu ta'aan, meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo dhali nama waajjirra keessatti itti gargaramuu meeshaalee waajjirraa jedhama.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaquudhaan dhala namaa wajjin jiraatan isaanis dhala namaaf faayidaa garagaraa, tajaajila garagaraa nyaataf yokan immoo wantota garaa garaaf kan oolan yommuu ta'an bineensota alaa jechuun kanneen ala jiraatan jechuudha.

Hoggontoota beekamoo. Hoggantoota beekamoo jechuun namoota siyaasaa, namoota barumsaan iddoo qaban, namoota aangoo guddaa qaban kanneen biyya gaggeessanii fi biyya bulchan namoota beekamoo jedhamu.

Nyaata jechuun maal jechuudha? Isaanis nyaatni maaliif barbachisee? Gosota nyaata nyaachu qabnu kannen akkamiti? Nyaanni yeroo Ispoortii hojechuudhaaf faayadamnu kannen akkamiti?

Meeshaalee miidhaginaa, meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee bareedina garaa garaaf oolan mana keessatti yookinimmoo bifa uffannaatiin meeshaalee miidhagina yookin immoo simboo garaa garaaf oolan meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Amantaa jechuun abdii dhalli namaa, Waaqayyoon jira, yookiin immoo uumaan guddaa wayii jira, kan lafaaf samii kana uume, kan dhala namaa uume, wantoota lafa kanarra jiran kan uume jira jedhanii amanuu jechuu dha.

Qonna jechuun maal jechuudha? Akaakuun qonnaa meeqatu jira? Isaanis barbaachisummaan qonnaa maali? Qonni yoom eegale? Midhaan akkamiitu qotama?

Beekumsa jechuun adeemsa dhalli namaa namoota birootiif oduu qoodan yookiin immoo oduun akka bira gahuuf bifa barreeffamaan yookiin immoo bifa haasawaan daddabarsan beekumsa jedhama.

Oduu jechuun adeemsa ittiin odeeffannoon daddarbu yookiin immoo taateen waantota tokkoo, taateen guyyaa guyyaan ta'an ittiin darban oduu yommuu jedhamu, innis dhala namaarraa gara dhala namaatti kan daddarbu jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun maal jechuudha? Bu'uuraalee misoomaa kanneen ta'an maal faadha? Akaakuun bu'uuraalee misoomaa meeqatu jira? Faayidaan bu'uuraalee misoomaa maali? Bu'uuraalee misoomaa guddina biyyaa keessatti gahee isaan qaban maali?

Oduu jechuun adeemsa ittiin ergaa tokko qaama tokko irraa gara qaama tokkootti ittiin dabarsinu oduu jedhama. Innis bifa barreeffamaa yookiin immoo bifa afaaniin kan daddarbu yommuu ta'u....

Muuziqaa jechuun, sagalee hawwataa, sagalee bareedaa dhala namaatiifis gammachuu kennu yookiin immoo kaka'umsa hojii ta'uu danda'a, kaka'umsa waan tokkoo uumuuf dhala namaa tajaajilan muuziqaa jedhamu.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota beekamoo, namoota baruumsaa guddaa qaban, namoota biyyaa geggeessaan jechuudha. Isaanis biyyi tokko gara biyyaa birootti akka ceetuuf namoota gahee olaanaa taphatan jechuudha.

Uumamaa fi naannoo. Uumamaa jechuun waantoota nam-tolcheedhaan osoo hin ta'in kannen uumamuun argaam naannootti. Naannoo jechuun immoo waantoota hedduu kan of keessatti qabate, lubbu qabeenyiwwaan hedduu kan of keessatti qabte argamuu naannoo jedhama.

Maashinoota jechuun; oomishoota wantoota dhala nama hojii dhala nama salphisuudhaaf dhalli nama jireenyaa guyyaa guyyaa ittin geggeessudhaaf wantooni inni faayyadamuu maashinoota jedhamu.

Kopheewwan jechuun meeshaa yookiin immoo bu'uuraalee jireenyaa keessaa isa tokko ta'ee, dhalli namaa miidhaginaaf yookiin immoo gufuun akka isa hin rukutneef waan miillatti godhatu kopheewwan jennee waamna.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhagina yokin immoo bareedinaaf tajaajilan jechuudha. Isaanis madda miidhaginaaf kanneen ta'an yommuu ta'an hawaasa keessatti gahee olaanaa qabu.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa naannoo yookiin immoo lafarratti biqilanii argaman isaanis dhala namaaf madda nyaataa ta'anii kanneen tajaajilan biqiltoota jedhamu.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo jechuun tajaajila dhala namaaf gahee olaanaa taphatan, dhalli namaa bitatee itti fayyadamu jechuudha.

Siyaasa jechuun maal jechuudha? akaakuuwwan siyaasaa meeqatu jiru? Guddina biyyaa keessatti siyaasni gaheen siyaasaa maali? barbaachisummaan siyaasaa maali? siyaasni yoom eegale? siyaasni yoom xumurama?

Geejjiba jechuun wantota dhala namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootitti ittiin socho'uu jechuudha. Turizimii jechuun immoo iddoo miidhagaa madda daawwannaaf tajaajilu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo adeemsa dhalli namaa biyya tokkoo gara biyya tokkootti ittiin deemu immigireeshinii jedhama.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee yookiin immoo wantoota dhalli namaa adeemsa jiruuf jireenya yookiin immoo adeemsa hojii keessatti hojiisaa ittiin salphisuuf itti fayyadamu meeshaalee adda addaa jenna.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun kalaqa yookin argannoo dhalli namaa argate kan dhalootaa dhalootatti daddarbu yemmuu ta'u aadaa jechuun immoo ibsituu eenyummaa saba tokkoo aadaa akkasumas

Muuziqaa jechuun maal jechuudha? Akaakuuwwan muuziqaa meeqatu jira? Muuziqaan eessatti jalqabe? Faayidaa muuziqaan guddina aartii afaanii keessatti qabu maali?

Kopheewwan jechuun maal jechuudha? kopheewwan maal irraa oomishamu? akkakuun kopheewwani maal? Kopheen bareedina akkamitti? kopheen eessatti oomishaamuu eegale? Kopheewwaan eenyuuttu kawaatta?

Amantaa jechuun abdii dhalli namaa Waaqayyoon yookin immoo wanti aangoo guddaa qabu, wanti dachee kana uume, wanti samii kana uume, wanti dhala namaa uume jira jedhanii amanuu yookin abdii godhachuu jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejiba jechuun wantoota bu'uura bu'uuraalee jireenyaa keessaa tokko ta'anii isaanis dhala namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti kan fuudhanii sochoosan yeroo ta'an konkolaataawwan jechuun ammoo meeshaa

Meeshaalee adda addaa. Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamudha. Meeshaalee dhalli namaa hojiisaa yeroo hojjetuu yookin immoo dalagaasaa salphisuudhaaf meeshaa dhalli namaa itti fayyadamu meeshaalee adda addaa jedhama.

Meeshalee midhaagina; meeshalee midhaaginaa jechuun meeshalee simboo yookiin immoo bareedina waan tokko dabaluudhaaf itti faayadamaan ykn dhala namattin itti faayadadamaan jechuudha.

Qonna jechuun adeemsa lafa qotuu yookiin beeylada horsiisuu yommuu ta'u, innis adeemsa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa ittiin geggeessu, guyyaa guyyaadhaan godhu ,qonna jedhama.

Uumamaa fi Naannoo: Uumama jechuun uumamaan yookiin immoo waaqayyoon wantoota uumaman kanneen naannoo keessatti argaman jechuudha dhala namaatiin kanbhin argamne.

Qonna jechuun gocha dhalli namaa maasa irratti (lafa qonnaa irratti ) oomishasaa itti adeemsisu qonna yommuu jedhamu, innis jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'ee dha.

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun kalaqa yookinimmoo argannoo dhalli namaa argate jechuudha. Innis jiruuf jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa kan qabu yommuu ta'u, aadaa jechuun agarsiiftuu eenyummaa saba tokkoo jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa. Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee dhalli namaa barreeffama keessatti itti fayyadaman .Innis waan tokko barreessuuf kanneen gargaaran yookin immoo fayyadan.

Oduu jechuun ergaa yookaan haasawaa qaama tokko irraa gara qaama biraatti daddarbu oduu yommuu jedhamu, innis taateewwan gara garaa guyyaa guyyaan ta'u dhala namaaf dabarsuuf kan gargaarudha.

Nyaata jechuun wanta dhali nama gara keessatti fudhatu afaanni gara keessatti fudhatu innis lubbuu isaa ittin tursisuuf yookiin immoo jiraachuudhaaf wanta dhali nama guyya guyyaan dirqama godhuu jechuudha.

Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu, miidhaginasaa yookin immoo simboosaa dabaluudhaaf meeshaalee dhalli namaa qaamasaatti kaawwatu faaya jennee waamnaa jechuudha.

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun namoota iddoo tokkotti, naannoo tokkotti walitti qabamanii aadaa tokko, afaan tokko kan dubbatan yemmuu ta'an, maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessatti abbaa, haadha ilma dabalatee waliin jiraatan jechuudha.

Geejjibaa, tuurizimiifi imibireeshini; geejjiba jechuun, wantoota dhalli nama iddoo tokkoo garaa iddoo tokkootti ittin sochoo'uf itti faayyadaamu yommuu ta'u, tuurizimii jechuun, iddoo hawwaataa ykn immoo iddoo bashaananaf oolu Kan dawwaannaf gargaaru jechuudha

Alaabaa fi Asxaa. Alaabaa jechuun maallatoo biyyummaa, maallatoo billisuummaa, agarsistuu biyyaa tokko kan agarsistuu yoo ta'u innis biyyi tokko biyyaa jedhamuuf dirqamaa qabachuu kan qabdu yoo ta'u asxaanis...

Mana jireenyaa jechuun mana dhalli namaa keessa jiraatu nageenyisaa akkasumas immoo wanta namni keessa jiraatu mana jedhama.

Faaya jechuun meeshaalee gatii guddoo yokin gatii qaalii dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu uffannaadhan yookin immoo ofitti gochuun mormatti, gurratti fi harkatti meeshaaleen godhaman miidhaginaaf kan oolan jechuudha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii. Geejjiba jechuun wantoota dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin socho'u yommuu ta'u; Turiizimii jechuun immoo bakka hawwataa dhalli namaa daawwannaaf tajaajilamu madda galiif kan tajaajilu yommuu ta'u; Immigireeshiniin jechuun immoo adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin deemudha.

Oduu jechuun adeemsa ergaa yookin immoo waan tokkoo beekumsa tokko gara dhala namaatti dabarsinu yookin immoo waantota ta'aa jiran gara dhala namaatti dabarsinu oduu jedhama.

Rifeensa jechuun dabbasaa yookiin wanta gurraacha mataa namaa irratti argamuudha. Innis baayyee kan nama miidhagsu ta'uu isaati.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa fayyummaasaaf yookin immoo gammachuusaa argachuudhaaf sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan taasisu jechuudha.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee Meeshaalee manaa fi waajiraalee jechuun Meeshaalee manaa jechuudha. Meeshaalee dhalli namaa mana keessatti hojii isaa salphisuuf itti fayyadamu, dalagaa isaa ittiin gaggeessu Meeshaalee manaa jedhamu. Meeshaalee waajiraalee jechuun immoo Meeshaalee waajira keessatti biiroo keessatti itti fayyadamaman Meeshaalee waajira jedhamu.

Miidiyaa hawaasaa jechuun madda odeeffannoo dhalli namaa odeeffannoo yookin immoo waan haaraa adeemaa jiru tokko itti argachuuf fayyadamu jechuudha.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan taasisu, innis fayyummaa isaa argachuuf yookiin immoo gammachuu isaa argachuudhaaf sochii dhalli namaa taasisu ispoortii jedhama.

Arkiteekcharii jechuun maal jechuudha? Ijaarsa jechuun maal jechuudha? Garaa garummaan arkiteekcharii fi ijaarsa gidduu jiru maali? Faayidaan arkiteekcharii fi ijaarsa maali?

Meeshaalee barreeffamaa. Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee ogbarruu yokin immoo barreeffamni garaa garaa irratti adeemsifamu yokin barreeffamni ittiin adeemsifamu meeshaalee barreeffamaa kan jedhan jedhamu.

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii jiraatan, kanneen hawaasatti yokin immoo namatti madaqanii nama waliin jiraatan, namaafis tajaajila garagaraa kennan bineensota manaa yemmuu jedhaman bineensota alaa jechuun kanneen ala galan jechuudha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'aa dhalli namaa gara keessaatti olfudhatan isaanis lubbuusaanii tursiisuuf kan itti fayyadaman dhugaatiiwwan jedhamu.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun, tajaajila misooma keessatti gahee guddaa taphatu , waantota misooma tokko guddisuuf gahee olaanaa qaban yemmuu ta'an, isaanis naannoo kunuunsuu.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila dhala namaa guyyaa guyyaadhan jireenyasaa keessatti isaan gargaaran yemmuu ta'an isaanis nyaatafis yookin immoo dhugaatif wantoota oolan akkasumas uffannof uffannaaf wantoota oolan jechuudha.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun waantota uumamaan yookiin waaqayyoon uumamanii argaman yemmuu ta'an, naannoo jechuun waantota lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii of keessatti qabatee argamuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti hojiidhaaf itti fayyadamu meeshaalee manaa jenna. Isaanis hojii dhala namaa salphisuudhaaf akkasumas dhala namaa gargaaruuf kan barbaachisan yommuu ta'an,

Geejjiba jechuun maal jechuudha? akaakuun geejjibaa maali? faayidaan geejjibaa maali? Turizimii jechuun maal jechuudha? akaakuuwwan turizimii meeqatu jira? isaanis barbaachisummaan turizimii maali? Immigireeshinii jechuun maal jechuudha? faayidaan immigireeshiniin maali? akaakuuwwan immigireeshinii maali?

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaa jechuun adeemsa danbiiwwan seerota biyya keessatti argaman itti kabachiifnu, hojii irra oolchuuf kanneen immoo seera cabsan seeratti dhiyeessuun seera kabachiisaa jechuu dha.

Qoricha Aadaa Qoricha aadaa jechuun qoricha dhalli namaa naannoo keessatti itti fayyadamu dha. Fayyummaadhaaf ni fayyada jedhanii kanneen dhalli namaa itti fayyadaman, kan saayinsiin qoratamee hin deeggaramin naannootti fayyadaman jech....

Oduu jechuun ergaa yookaan haasaa qaama tokko irraa gara qaama tokkootti daddarbudha. Haasaa dhalli namaa qaama tokko irraa gara qaama tokkootti daddabarsu akkasumas immoo faayidaa guddaa kan qabu taatee guyyaadhaa guyyaatti daddarbu kan ittiin dhageenyu oduu jenna.

Seera kabachiisaa jechuun qaama (wanta) seerri akka hojiirra ooluuf yookiin dambiin ittiin bulmaata biyyi tokko qabdu hojiirra akka ooluuf, mirgi dhala namaa akka kabajamuuf hojiirra kan oolchu jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota jireenya dhala namaa keessatti misoomaaf yookiin immoo jijjiirama hojiif nama gargaaran jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa kunis guddina biyyaa keessatti gaheen isaan qaban olaanaadha.

Alaabaa jechuun maal jechuu dha? Aasxaa jechuun maal jechuu dha? Garaa garummaan alaabaa fi aasxaa maal? Barbaachisummaan alaabaa fi aasxaa maal? Akkasumas alaabaa fi aasxaan yoom eegalee? Alaabaa fi aasxaan biyya kanaa meeqa?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa bakka tokkoo bakka biratti sochoosuu jechuu dha. Turizimii jechuun immo iddoo bashannanaa dhalli namaa gammachuu sammuu isaa argachuuf itti fayyadamuu dha.

Ogummaa jechuun maal jechuu dha? Aadaa jechuun maal jechuu dha? Garaa garummaan ogummaa fi aadaa giddu jiru maali? Ogummaa fi aadaan gahee isaan biyya tokko keessatti qaban maalidha, akkasumas barbaachisummaan isaanii maali?

Kuduraaleefi muduraalee jechuun maal jechuudha? Kuduraaleefi muduraaleen eessatti oomishama? Kuduraaleefi muduraaleen guddina biyya tokko keessatti ga'en isaan qaban maalidha? Barbaachisumman isaanii maalidha?

Meeshaalee manaa. Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti jiruuf jireenyasaa ittiin geggeessuuf hojiisaa salphisuuf meeshaalee dhalli namaa mana keessatti ittiin fayyadamu meeshaalee manaa jennee waamna.

Giddugala Bashannanaa jechuun iddoo bareedaa, iddoo hawwataa, iddoo aaragalfii dhalli namaa yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dabarsu giddugala Bashananaa jedhama. Innis baay'ee kan barbaachisaa ta'edha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan godhu, innis fayyummaa isaaf yookiin immoo nageenya qaama isaaf yookiin gammachuuf itti fayyadamu Ispoortii jedhama.

Uumamaa fi naannoo. Uumama jechuun wantoota uumamaan aragaman yommuu ta'an naannoo jechuun immoo wantoota uumama kana kan of keessatti qabatu jechuudha.

Maashinoota jechuun maal jechuudha? Akaakuu Maashinootaa meeqatu jira? Faayidaan maashinootaa maali? Akkasumas maashinoonni maalirraa oomishamu? Maashinoonni eessatti oomishamu?

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa beekumsa yookiin immoo odeeffannoo yookiin dandeettiisaa guddisuuf adeemsa inni guyyaa guyyaadhaan godhu barumsa jenna. Innis dhala namaarraa odeeffannoo haaraa wayii fudhachuu jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishoota naannoo keessatti argaman dhalli namaa soorachuuf yookiin immoo nyaachuuf dhalli namaa itti fayyadamudha.

Uumamaa fi naannoo. Uumama jechuun wantota uumamaan argaman kanneen dhala namaan osoon kalaqamiin argaman yommuu ta'u naannoo jechuun wantota uumama akkasumas immoo lubbu-qabeeyyiif lubbu-dhabeeyyii garaa garaa of keessatti qabatee argamu naannoo jedhama.

Geejjiba jechuun wantoota dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin socho'u yommuu ta'u, turizimii jechuun iddoo hawwataa, bareedaa, madda galiif tajaajilu, iddoo dhalli namaa daawwannaaf itti fayyadamu turizimii jenna.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhalli namaa gara keessaatti fudhatu innis dheebuu bahuuf yookiin immoo lubbuu isaa tursiisuuf jiraachuuf wanta dhugu yommuu ta'u, innis bishaan fa'aa ta'uu danda'a.

Daldalaa fi Gabaa Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa meeshaalee garaagaraa walharkaa fudhatu dha. Kana jechuun waan qabu tokko dhala namaaf kennee waan hin qabne tokko namarraa fudhatu daldala yommuu jedhamu, gabaa jechuun bakka daldalli itti adeemsifamu dha.

Kitaabota jechuun maal jechuudha? Matseetii jechuun maal jechuudha? Gaazexaawwan jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan isaan gidduu jiru maali? Faayidaan isaan qaban maali? Akkamitti?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa gaggeessuuf yookaan immoo oomisha isaa dabaluudhaaf itti fayyadamu, bu'uuraalee misoomaa jedhama. Innis naannoo keessatti dalagaa isaa adeemsa ittiin adeemsifamudha.

Kopheewwan jechuun; wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessa tokkoo ta'ee wanta dhalli namaa dirqama milla isaatti uffifaatu ykn Immoo milla isaatti keewaatu kophee jedhama. Innis nageenya milla isaaf ykn immoo miidhaginaf Kan godhatudha.

Kopheewwan. Kopheewwan jechuun meeshaalee bu'uura jireenyaa dhala namaa keessaa isaan tokko ta'anii kan dhalli namaa itti fayyadamu kopheewwan jennee waamna isaannis miilla isaaniitti kan kaawwatan, nageenya miilla isaaniif kan godhatan kopheewwan jennee waamna

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaa jechuun nama yookin qaama nageenyi yookin immoo dambiin biyya tokkoo akka hojiirra ooluf dhaabatu yookin kabachiisu jechuudha.

Biqiloota jechuun qabeenya uummamaa naannoo keessatti yookiin lafa irratti biqilanii argaman isaaniis dhala namaa nyaataa fi wantoota garagaraan kan gargaaran jechuudha.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun kanneen waaqayyoon uumaman, kanneen dhala namaan kalaqaman osoo hin ta'iin kanneen uumamaan naannootti argaman yemmuu ta'u, naannoo jechuun immoo uumama kana kan of keessatti qabatu jechuudha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhagina dhala namaaf gahee olaanaa taphatan. Isaanis kanneen qaama namaatti kaawwaman yookiin immoo uwwifaman dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu meeshaalee faayaa jedhamu.

Meeshaalee addaa addaa jechuun maal jechuudha? Meeshaalee addaa addaa kunis maal fa'aadha? Akaakuuwwan Meeshaalee meeqatu jiru? Barbaachisummaan Meeshaalee maali? Meeshaalee eessa arganna? Meeshaaleen gatiin isaanii meeqa?

Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomisha naannoo tokkotti argaman kan dhala namaatiin oomishaman akkasumas immoo nyaataaf dhalli namaa itti fayyadamu oomisha yommuu jedhamu, akkasumas immoo qorichoota garaagaraatiif illee tajaajiluu danda'u.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti jiruu fi jireenya isaa gaggeessuuf yookiin hojii isaa salphisuuf, dalagaa isaa salphisuuf mana keessatti dhalli namaa itti fayyadamu meeshaalee manaa jedhama.

Maashinoota jechuun maal jechuu dha? Isaanis maaliif fayyadu? Akkamitti fayyadu? Haala kamiin nu gargaaru? Jiruu fi jireenya keessatti gaheen isaanii maalidha?

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa naannoo tokkotti argaman yookiin immoo lafa irratti argamani. Innis dhala namaatiif soorata yookiin immoo tajaajila gara garaatiif kan oolan 'biqiltoita' jedhamu.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreeffamaaf ogbarruuf itti fayyadaman ,dhalli namaa meeshaa itti waa barreessuuf yookaan immoo waa irratti barreessuudhaaf meeshaan nu gargaaru meeshaa barreeffamaa jedhama.

Kitaabota, Matseetii fi Gaazeexaawwan Kitaabota jechuun madda odeeffannoo, kuusaa beekumsaa, wantoota baay'ee beekumsa hedduu of keessatti qabatee jiru jechuu dha.